Man enini-ni dyegi ma gitye i di lum dyegi man kono ocung i nget pii, pii meno kono tye ki godi iye wa ki mutwi bene iye dyegi man kono gitye ka nen macol ki matar bene.

Man eni gang doggolane ki yubo ki bao ot-te bene ki rwado arwada i nget otti eno-ni tye iye labolo dikal bene yen ti iye mutwo ma kibolo

Man enini yeya ma gucung iteng nam yeya man kono gidit mada yeya man kono tye ka nen pol pol nam gucung iye ni nen madit malac itwok nam tung kuca kono bene tye cere madit.

Man eni ni kic ma gugure kacel ma giti ka yubo otgi gugure kono i dul aryo ki meno kono ginen calo te opok opok kic meno ngat acel bene tye ka yele me donyo i dul acel ento dul acel tye ka pyeyo kic meno wek odok botgi.

Man enini nam madit ma yeya tye iye yeya tye ki dano aryo iye ngat acel omako lacer yeya tungcel ngat acel omako lacer yeya tungcel te bene tye yeya.

Man eni ni kic ma gugure, kic ma gugure ma gitye ka yubo otgi kic ma tye ka nen te obok te obok kice ginen dongo tutwal

Man enini dano muyeyo ter i wiye tye ka wot i yo ma tye cere cere i but yo tungcel godi bene tye ki yat bene tye madit ma coung i but yo tungcel dano man tye ka wot ki tyene.

Man eni- ni lutino anyira matino ki awobe matino mati ka nyutto myel tekwaro pa acholi awobe kono gumyelo ma gutweyo byen i byergi ki kono iwigi anyira bene gimyelo myel ma nongo guketto gara i tyengi awobe bene gimyelo nongo guruko waa otok ityengi bene

Man en dano mubedo i dog nam i wi got dano ma gubedo ka yweyo dano ma tye ka neno nam dano-ni tye co gin weng guroko bongo koyo